Looso yaa mayate, loosuniti horosi maati, manchi beeti loosu nookiha heera dandanoniso didandano, loosiweello heenanni heesho hiitote

Afantino gashanona anuwa yinemo woyite mayini afantino afantino yinanihu mageeshi mani afinsaroti mageeshi su`mi gobbate deeri kairooti.

bunu minenna sagalete mineeti yinannihu sagale inte buna anganiwa ikkitanna baatooshsiweelo saga'la dandiinanni bunu minenna sagale mine millisanno mannira baatooshshe aye baatannonsa?

KO`atete yinaniwoyite ko`ate lekate wodhinanita ikitana ko`ate mayini loonsani ko`aye me`u dani ko`ate heedhano ko`ate loosinohu ayiti?

biifisate yinannihu maati biinfanni gari hitooniiti sidaamu manni sidaamuyiihu seennunna laballu maricho uddire biifanoro kuli.

Biifisate yaa mayate sidaamu hunda biifissate ikkanore maricho horonsiranni saino, sidaamu mani biifano gari hiitohoro xawisi

muziiqaho yinannihu babbaxino dani huuro uduunnichu fushshanota lawishshu gede dibbe fushshitannoti umise huuro no kiboorde fushshitannoti umise huuro no kiraare fashshitannoti umise huuro no konne gamba assine muuziiqaho yinanni.

sagalete yinanniti manchi beettira buqeesi loossanno gede kaa'litannote sagale ita hoongiro sette barra sa'ne hee'nanniki gede saynsete fullahano xawissanno tenne umi yannara xawisihu ayeti yiniro

kalaqonna qooxeessa yinanniwote kalaqunna qooxeesu kalaqamunni kalaqantiyo base ikkanna qoxeessaho yinaanniwote heeranno gangaawa woy hakku kalaqi afamannowaati

Dagana maate yinani woyite dagana maate mite goba qansoota ikitana sidaamu daga mani kiiro mageeshite sidaamu daga kalaqantinohu mamarooti?

sumudaho yaa maati sumudunniti tirosi mayyate sumuda sumundannihu mayrati sidaamunnihu sumauda siumundoonnihu mammti mayra sumundoonniho

Murote yinaniti manchi beettira jawa dariga amadanno muro kalaqamunnino manau kaasrnno fushanotta ikkitanna muro nookkiha manchi beettino saadano heeratte dandanonni

seensilleho yineemmohu mittoricho danasi xu'misa ikkitanna konneeicho iilli baali xu'misannonso mitto xu'misanno gede halaafinate uyiinoonnisi manchino afamanno

mini uduunneeti yinannihu hiittoo dani uduunneeti mini uduunniti horosi maati mini uduunne loosannohu ayeeti mama afi'nanni.

muuziiqaho yinannihu muuziiqu uduunnicho ikkanna woyi muuziiqu looltannota babbaxitino dani huuro afidhino dibbe fushshitanno huuro, kiboordefushshitannotano kiraare fushshitannotano gamga assine muuziiqaho yinanni.

baattote ofollonna xagge yinanni wote baatto kalaqantino gari kalaqamunni boono bobboodda baga laganna hattono haawiittaamete tenne borreessine worre ilamatenni ilama sayiinsanni gara xaggete yinanni.

maashinubbate yinanniti babbaxxitino dani maashine nooti qaangannita ikkitanna maashine manchu loosanno looso loosatenni manchunnita yannanna duha gulbatasi qannassannota maashinete yinanni

maxaafaho yinannihu mittu giddosi noo egenno woraqataho maareekke ilamatanni ilama sayiisanno hayyo maxaafaho yinanni maxaafa hallanyunino ikko mootimma borreessa dandiitanno.

baattote ofollonna xagge yinanni woyiite baatto babbaxxino garinni kalaqantinoti qaangannita ikkitanna baga Laga boono bobbooddanna hattono ilaala baattote kalaqooti yinanni

muuziiqaho yinannihu babbaxxino dani horora hosannoha ikkanna mannu hagiirreno dadilleno xawisiranno garaati muuziiqunni dukkise giddosi noo qurto fushshirannoha muuziiqaho yinanni.

Muziiqaho yinannihu babbaxxino dani uduuncho ikkanna isino manchunitta giddotta qurto hagiirenna dadile xawisirano doogo giddo mitto dibbe dingilchunna kirare giddose afamano.

ko"attete yinanniti lekkate aanaanni qolle lukisiisi'nannita ikkitanna ko"atte manchi beettira jawa horo afidhino lekka batidhe ba'annokki gedeno ikko guffatenni ganganante daddadhante ba'annokki gede kaa'litanno.

owaantete yinanniti mitte owaante mootummate ragaannino ikko hallanyunni umisi fajjonni aannota owaatanni no woy owaantete yinanni owaante uyiinanni mereershira umose dandiitinoti higge heedhanno.

egenshiishshaho yinannihu mittoricho fushshine xalline afinokkihu afara kullanni hayyo ikkitanna tenne yannara egenshiishsha duucha doogonni egensiinsanni afammanni duucha doogo yineemmo wote tuqu xaadooshe labbinoriwa egensiinsanni.

amma'note yinanniti manchu baxisinosire woyi dassi yiinosi garinni amm'nannota ama'note yinanni amma'noniti waana he'neenano reeneenano ka'lanonke yine hendooniricho ikkanno.

hara daa"attonna daramate yinanniti hara mitte basenni ka'ne wole base sa"ate daa"atto marroonniwa maala'la woy xaggeeffatate daramate yinanniti mittu korkaattinni base agurre harate.

superimaarkeetete mirteeti yinanniti babbaxitino daniti heedhara dandiitanno lawishshu gedera malawu babbaxino daninni ashshangoonnihu maalu hattono hasi'noonniri baalu heeranno.

Godolete yinaniti babaxino dani gado'le heedhano, lawishu gedera lekate kaase godo'le angate kaase godo'le, bokkise babaxino dani godo'le heedhano yaate

Baadi xagaati yinaniri baado udulle huuncine uyinanita ikitana baadi xagga adhinani woyite quwa afa hoogateni goda`amano manni haamataho korkatuno bikku dinosi sammi yine uyinani daafo

ama'note yinanniti mittu manch gatisisinosire woy wodanisi amaninosire fee wodanasi wo'mu wodaninni amaninorich aana tuge agurannowote ama'nino yinanni.

hodhishshaanna yinanniti mitte basenni ka'ne wole base hodhate hayyo ikkitanna bire kaameelu nookkiwaeo mannu saadatenni saada woy farado gulufe basetenni base hodhanni saino.

Oddotte yinanihu oddo baaxitino daanitti woyyi duuchu daanitti heedhano yaanilicho haagirsisareno iko daadilisaricha xaadano tuunicesira maanu kaawinni ka"a haare wixanno coyye oddotte yinanni

Seensile yinaniweete senisilu woyi biinfilu miturichira hasiisanoha ikana seesana biifa quwunni woyi likete ikituro danchaho yine asabayi

Dagana maate dagana maate yinaniti mitte gobba qansota ikana dagate yinanit kiiroteni jawa manati maate yinanihu dagatewiini kiiroteni ajanoho.

oddo yinanni woyiite odoo mitte woy balance anfoonniricho afinokkihura kullanni gara odoote yiniha ikkanna oddo odeessirannohu balaxe afinoha ikkanno woy egenninoha ikka noosi.

giwirinnaho yinannihu mannu loosire gallinno irsha ikko wole laalcho mursanno hayyo ikkitanna giwirinnu golinni qajeelino manni kulanno doogo horonsi'ne loonsanni garaati

polettikaho yinannihu mite gashite noo mootumma mite gobbara dagoommasse gashitanno hayo politikaho yine woshinnanni yaatte politiku adintanni mite gobara hasisanohonna badhete miqqichoti.

amma'note yinanniti mittu manchi baxisinosire woye wodanisi baxinore amma'nanno doogo ikkitanna amma'no manchu beettira hasissannote ammaninorichi aana wo'ma wodanasi tuge aguranno.

Giwirinaho yinanni woyite baato loosire galino mana woyi saada ce'iho giwirinu loosoti yinanni, giwirinu hayyonni loonsanni loosi adintanni dancha wuxeetta maarekano yaate

seensilleho yinannihu iddi'ne qodhine binfanniha ikkanna seensillu mittu manchira woye mitte basera hasiisannoho yaate seensillu heeriro illete baxisanno wodanu tashshi yaanno konira seensillu hasiisanno.

Borrote uduuneti yinanihu borreessate horonsinanniha ikkanna hakuno biire woraqatu, irisasenna laaphise dafitaraho yinaniri borrotte uduunni gido hige gaamamanoretti

loosoho yinannihu mittu manchi noo geeshsha lubbote noohu milli yaanni assannore baala loosoho yine su'minanni yaate loosu nookkiha manchu beetti heeshsho hakkeeshshantilla.

Dagana maate yinani woyite dagana maate mitte gobba qansotati dagana maatete gido noo badooshi kayini kiirote badoshet hatto yinayi woyiteno maate kiiroteni shiimate daga maatewini luphi yaano manati.

mininna dubbu saada yiannit, mini saada yaa mine afantannotenna mancho rossinote manchu ledo geedhannote, manchohono horo uytannote, dubbu saada dubboho calla heedhannote woy galtannote horoseno hakkeeya batidhe diyitinote .

Booharani merershati yinanihu mare gangalantani base ikitana batiynuni tene saatera gangalatanoha wedelaho yaati wedelaho injaano garini lonsooni basubara mare gangalatano.

Odoote yinaniti mite odoo yanilicho ikkino coye woyi ibbadunni nooricho woleho kulani gara odoote yinanni yaate, odoo aye woyitrno halalleho calla yine adha di, dandinanni

safote latishshaati yinannihu mootumma loossanno loosi giddo mittoho isino maabiraate, wayiinna, doogga lawinori safote latishshaati yine su'minannireeti.

godo'lete yinanniti lame gaamo woyi lamu manni insa insaneeti lede assanno sharro ikkitanna sharro tennera qeelanna qeelama no qeelihura boowe qeelamihu wole yannara qixxaawanno yaate.

daddaloho yinannihu babbaxino dani daddali heeranno, lawishshu gedera mittoricho hidhine qolle hirranni hayyo daddaloho yine su'minanni yaate daddalu tenne yannara manchi beetti doodhe loosanno looso ikkanni dayiino.

agattote yineemmoti afoo waanna angeenna dirite godowa waanna martannota ikkitanna agatto dimbissaawotinna dimbissannokkiti no dimbisssannoti giddo meedullaho yinayha kisse manchu hara hoogate geeshshano iillishshanno

Babaxino dani udunichoti yinanihu babaxino dani horora hosanoha ikkana lawishshu gedera irsha losiranohu irshshu loosira baato losirate uduunicho ikkana ikiminu loosira hosanoha ikiminaho calla hosano babaxinoha ikano yaate

Koattete yinaniti lekkate wodhinanni uduunichi gido mitete, koatte manchi beettira duuchu dano horo uuyitanno yaate, koatte lekkatte wodhinanita ikkite lekka kinchunino ikko gufichunni gawajjantanokki gede kaalitanno

Muuzziiqqaho yinanni woyite muuzziiqqu manchi beettirra hundini kayise ikko tene yanara babaxitino dani horo aanni dayinoti qaaniganite, manchu haggiressino dadilesino wodanaho noore muuzziiqquni dukkisse ku'lanno